Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya yi ya ka lande iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kala lya yela, lyo oli li pamuthika gopashinanena. Omuntu oho kutha ashike shoka we endela, ngoye to gandja oshimaliwa kwaa ngoka ta kwathele.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikutu oshowo iikulya, yo yamwe ohayeyi longitha okufuta ooskola dhawo. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi gayoolokatha shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa. Oya ndulukwa po nduno ya yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo, ashike ayihe oyi na owala esimano limwe.

Otwa pewa omawunongo ga yoolokathana. Opena aantu mboka ye na uunongo meenyala, ano mboka ta ya vulu okuhonga iipundi oku za miiti osho woo iitafula. Uuna omuntu a honga iinima ye oyindji oha vulu okuyilanditha po ndele ti imonene iimaliwa.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngshi iizalomwa osho wo iikulya, yo yamwe oha yeyi longitha oku futa oosikola dhawo, oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana shi kwatelela kiilongo yawo.

Opena aantu mboka aanongo, mbono haya vulu okunduluka po oshinima shontumba. Opena iipundi ndyoka yaningwa miipilangi oshowo iitaafula ohayi kala lela iiwanawa yo oya kola. Uuna yandulukwapo ohayi vulu okulandithwa po eto imonenesha shomondjato.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iipalutha oshowo iizalomwa. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo. Ano uuna toyi moshilongo shontumba oho gandja iimaliwa yoshilongo shaayeni ndele e to pewa iimaliwa yoshilongo moka wu uka, omolwaashoka iimaliwa yoshilongo shontumba itayi vulu oku longa moshilongo oshikwawo.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya yi ya kalanda uushike pendje wo wawo. Mehala moka ohamu kala mwayela muna iinima yili melandulathano, omuntu oho kutha ashike shoka weendela ndele toyi pwangoka takwathele mositola eto gandja oshimaliwa shoye opo wu vule wu zemo nashoka kwali weendela.

Ombaanga kadhi shi ashike omahala mpoka aantu haya ka pungula iimaliwa yawo, awoo, ohayi vulu wo oku ulika mo iipundi, ano FNB oyo yimwe yomoombanga ndhoka hayi landitha omashina gokuyoga iiyaha. Eshina ndika okwa li nduno lyili koondola omayovi gahetatu omathele gatatu omilongo mbali nomugoyi, ashike mopaife otali monika ashike komayovi gaheyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Aantu oha ya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo yesiku kehe ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Iimaliwa oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa mokulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya nosho woo iikutu. Oya ndulukwapo nduno pomaludhi gayoolokathana shiikwatelela kiilingo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipimbiwa ya wo ngaashi: iikulya, iizalomwa, osho wo oku futa oosikola dhawo. Omukulu go nale okwa tile:'oshina omutse go muntu'.

Opu na aantu yamwe ya shitwa ye na uunongo, ano haya vulu okunduluka po iinima yontumba ngaashi iipundi nosho wo iitaafula mbyoka ya ningwa miiti. Oya kola, molwashoka nenge oyi lokwe komvula ohayi vulu yi kale inaayi yonuka.

Aantu yamwe oya shitwa ye na uunongo moonyala, ano haa vulu okunduluka po oshinima shontumba ngaashi omuntu ta vulu okuhonga oshitaafula, osho wo iipundi, ta vulu oku yi honga momuti gontumba.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngashi iikulya osho wo iizalomwa yo yamwe ohayeyi longitha okufuta oosikola dhayo. Oya ndulukwa po pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo ashike esimano limwe.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya, yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikla. Omukulu gonale okwa tile oshina omutse gomuntu.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya, yo yamwe ohaye yi longitha oku futa oosikola dhawo, odha ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo, moka aantu hayi yaka konge uushike pendjewo wawo. Ehala ndika ohali kalekwa lya yela nawa, na uuna wahala sha oho kutha ashike shoka wa endela, ngwe to gandja oshimaliwa kwa ngoka ta kwathele.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya kalanda iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kala lya yela lyo oli na iinima yili melandulathano. Oho kutha ashike shoka wa hala ngoye to gandja oshimaliwa kwaangoka eli mo ta kwathele opo wu vule okuza mo naashoka kwali weendela.

FNB, oyo yimwe yo moobanga ndhoka hadhi vulu oku tula po oma thigathano, moka omuntu go ntumba ngele a kutha ombinga ta vulu oku i sindanena iimaliwa koomuma.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo, ngaashi iizalomwa oshowo iipalutha. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo. Oshimaliwa oha kutiwa oshina omutse gwomuntu, oshoka ohashi vulu oku kudhipagitha thiluthilu.

Aantu oha ya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngashi iizalomwa oshowo iikulya. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi gayo lokathana gi ikwatelela kiilongo yawo. Omukulu gonale ina fundja sho ati oshina omutse gomuntu.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya oya ndulukwa po nduno pomaludhi geli gaali yimwe oyomafo yo yimwe oyoondola ashike oyina esimano limwe.

Ombaanga kayi shi ashike ehala moka aantu haayi ya ka pungulile mo iisimpo yawo, aawo ohatu vulu okumona mo omauwanawa ogendji okupitila muyo. bank Windhoek oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi eta po omathigathano opo aantu yya kuthe ombinga ano aasindani aalnelago otaa vulu okusindana oshima koomums ma osho wo oshihaautu. Oshi ikwatelela ashike kutya.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo, moka aantu haya yi yaka konge iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kala lela lya ningwa nawa, lya yela lyo oli na iinima ya tulwa melandulathano. Uuna wa hala oshinima shontumba oho kutha ashike shoka wa hala ngoye to yi peshina mpoka wa adha omukwatheli, to gandja oshimaliwa, opo wu wape wu ze mo naashoka we endela.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya yi ya kalande iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu kala mu na iinima oyindji lyo ohali eta oompito dhiilonga ano omuntu oho gandja owala oshimaliwa kwaa ngoka ta kwathele ngoye to zi mo naa shoka weendela.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowoo iikulya. Oya ndulukwapo nduno pomaludhi gayoolokathana, shi ikwatelela kiilongo yawo.

Nedbank ota kunkilile aalongithi yawo ano aantu mboka haya longitha ombanga yawo kutya oka ATM itaka tambula iimaliwa yaNamibia mbyoka opo ashike yandulukwa po, ano una toka pungula longitha iimaliwa mbiyaka yonale yaNamibia.

Ostola olyo ehala lyomalandithilo moka aatu haya kalanda iipumbiwa yawo. Mehala moka ohamu kala mwayela mo omwaningwa nawa. Ohayi eta woo ompito yiilonga. Ano oho kutha ashike shoka weendela ngoye togandja oshimaliwa kwaangoka eli mo takwathele.

Kehe omuntu okwa pewa uunongo we mboka wa yooloka ku wakwawo. Opena aantu mboka aanongo moonyala, haya vulu oku nduluka po iinima ya yooloka thana ngaashi, iitafula, iipundi, oomwelo nii kwaeo oyindji.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa, osho wo iikulya. Uuna to yi moshilongo shontumba oho gandja iimaliwa yoshilongo sheni, opo wu pewe iimaliwa yomoshilongo shoka, molwashoka iimaliwa yoshilongo sheni ihayi vulu okulonga moshilongo shilwe shi ilile.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya yi ya ka lande iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kala nduno lyili pamuthika gopashinanena lyo olya yela yo iinima oyili mo ya tulwa melandulathano, oho kutha ashike shoka wahala ndele to fala oshimaliwa kwaangoka ta kwathele, opo Wu wape wu ze mo naashoka kwali weendela.

Oombaanga kadhishi ashike omahala gokupungulila iimaliwa, ohatu vulu wo okumonako omauwanawa ogendji. FNB oyo yimwe yoomoombanga ndhoka hadhi ulike iipindi.

Ositola olyo ehela lyomalandithilo moka aantu haya yi yaka lande iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kala lya yela nawa, lyo olyina iinima yili melandulathano. Ohali eta wo ompito yiilonga. Uuna wa hala oshinima shontumba, oho shi kutha ashike ngoye to gandja oshimaliwa kwaangoka ta kwathele.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya yi ya ka konge iipumbiwa yawo. Mehala mu ka ohamu kala lela mwa ningwa nawa lyo oli li pamuthika gopombanda. Ohali eta wo ompito yiilonga.

Oombaanga kadhi shi ashike ehala moka hatu ka pungula iimaliwa yetu . Ohatu vulu okumona ko omauwanawa galwe. Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi tulapo omuthigathano ndele omuntu tavulu okwiisindanena iimaliwa koomuma.

Ombaanga kayishi ike ehala moka aantu haavulu oku pungula iimaliwa yawo. Ohatu vulu oku mona omawuwanawa ogendji oku pitila moombaanga. FNB oyo yimwe yomoombaanga hayi ulike iipindi dho ohadhi landitha omashina giilile.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya yamwe ohaye longitha oku futa oosikola dhawo . Oya ndulukwapo pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo ano kehe oshimaliwa oshe etwapo inashifa oshimaliwa shoshilongo oshikwawo ashike ayihe oyina esimano limwe.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Oyili nduno pomaludhi ga yoolokathana ngaashi omafo yo yimwe oyili moondola oya ndulukwapo kamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Ostola olyo ehala lyo malandithilo, moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Mehala moka ohamu kala mwa ningwa nawa lela mwa yela, lyo olili po muthika go pondondo. Ano oho kutha shike shoka wa hala, ngweye to gandja oshimaliwa kwaa ngoka ta kwathele.

Kehe omuntu okwa pewa uunongo we mboka wayooloka kuunongo wamukwawo. Opena aantu yamwe aanongo moonyala ano omuntu tavulu okuhongapo ndele tandulukapo oshinima yamwe ohaya vulu okuhonga iipundi momiti.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho woiikulya, yo yamwe ohayeyi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi gayolokathana shiikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Ombaanga kayi shi ashike ehala lyokupungula iimaliwa. Oto vulu okumona ko omauwanawa ogendji okupitila mu yo. Standard Bank oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi eta po omathigathano moka omuntu ha vulu oku imonena ompito yokusindana sha.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Yo yamwe ohayeyi longitha omufuta oosikola dhawo , oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya yi yaka konge iipumbiwa yawo. Ehala ndika oha li kala lya yela lyo olina iinima yili melandulathano ohali eta oompito dhiilonga, oho kutha ashike shoka wa hala eto gandja oshimaliwa kwangoka ta kwathele.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Oya ndulukwa po nduno pomaludhi gayoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo. Ano kehe oshilongo oshina iimaliwa mbyoka ya yooloka kiimaliwa yoshilongo oshikwawo.

Ombanga kayi shi ashike ehala mpoka aantu haya ka pungulila iimaliwa yawo, oto vulu okumonako omuwanawa ogendji okupitila mu dho ohadhi vulu okulanditha ookila ndhoka tadhi talaleke.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi, iizalomwa, noshowo iikulya. Iimaliwa oya ndulukwapo nduno pomaludhi gayoolokathana, shi ikwatelela kiilongo yawo. Omukulu gonale ina puka sho atile, oshina omutse gwomuntu.

Kehe megumbo omuna ondunda ndjoka hayi thikilwa ano moka hamu kala muna iipundi osho woiitafula. Iipundi mbika oya nuninwa aantu mboka ta yeya megumbo moka opo ya wape okukala ya kutumba kaya kutumbe pevi. Ehala ndino ohali kala lya opalekwa lya yela nawa lyo olili pamuthika goposhinanena.

Ombaanga kayi shi ashike ehala moka aantu haya ka pungula iimaliwa yawo. Nedbank oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi eta Po omathigathano gontumba ngaashi aantu yontumba taya ka kutha ombinga mokuteleka uupana ngele okwa sindana otaka pewa iimaliwa yontumba koomuma

Oombaanga kadhi shi ashike ehala hoka hatu ka pungula iimaliwa yetu. Aawe, ohatu vulu okumona ko omauwanawa ogendji. FNB oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi kwathele aantu ya lande omashina gokuyoga.

Kehe omuntu okwa shitwa e na uunongo we, ano uunongo mboka inaawu fa wa mukwawo. Opu na aantu yamwe ya shitwa ye na uunongo moonyala, mboka haya vulu okunduluka po oshinima shontumba. Aantu yamwe ohaya nduluka po iipundi, mbyoka ya ningwa miipilangi, ano ya ningwa lela nawa yo oya kola nonando oyi lokwe ihayi vulu okuyonuka pokathimbo hoka.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho woiikulya, oya ndulukwapo nduno pomaludhi gayolokathana shiikwatelela kiilongo yayo.

Otuna omahala ogendji gomalandithilo ga yo lokathana. Opena pomahala gamwe to adhapo ike pena omalovu nogamwe oto adha muna iikulya oshowo iikutu. Omahala ngano oha ga eta oompito dhiilonga.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowoo iikulya. Ano oya ndulukwapo nduno pomaludhi gayoolokathana, shiikwatelela kiilongo yawo. Omukulu gwonale inapuka sho atile oyina omutse gwomuntu.

Ombaanga kayi shi ashike ehala lyokupungula iimaliwa. Ohatu vulu okumona ko omauwanawa ogendji okupitila mombaanga. FNB oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi ulike mo iipindi nokulanditha iinima ya yooloka.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haakakonga iipumbiwa yawo. Mehala muka oha mwaadhikwa iinima yayolokathana ngaashi oombinga, omakopi nosho woo uuyaha, ohayeeta woo oompito dhiilonga.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya, oshowo iizalomwa. Oya ndulukwa po nduno pomaludhi ya yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo. Omukulu gonale ina puka sho atile oshina omutse gomuntu.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya yi ya ka lande iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kala lya andjuka nawa lyo oya yela mo omuna iinima ya tulwa melandulathano. Uuna wa hala oshinima shontumba, oho kutha ashike shoka we endela ngoye to gandja oshimaliwa kwaangoka e li mo ta kwathele.

Aantu ohaa longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo, ngaashi iikutu, osho wo iikulya. Iimaliwa oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana, shi ikwatelela kiilongo yawo. Ano kehe oshimaliwa osha yooloka kiimaliwa yoshilongo oshikwawo.

Ositola olyo ehala lyomalandithililo moka aantu haya ka konga iizalomwa yawo. Mehala moka ohamu adhika iimina yayoolokathana ngaashi iikutu osho wo oongaku. Oho kutha ashike shoka wahala ngoye togandja oshimaliwa kwaangoka takwathele.

Oombaanga kadhishi ashike dhoku pungulilwa iimaliwa, aawo otovulu wo okumonako omawuwanawa ogendji. FNB oyo yimwe yomembaanga hayi landitha omashina goku koha.

Omalandithilo oga yooloka, ano omuntu oha ngeshefa shoka e na. Ope na aantu yamwe mboka haya landitha iikwamboga osho woo iingumutulu, yo yamwe ohaya longitha ashike iikutu osho woo oongaku.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo, oya ndulukwapo pomaludhi ga yoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho wo iikulya yo yamwe oha yeyi longitha okufuta oosikola dahwo. Oyandulukwa po nduno pamaludhi gayoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngashi iikulya oshowo iizalomwa. Oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yolokathana shi ikwa telela kiilongo yawo. Ano una toyi moshilongo shontumba iho longitha iimaliwa ya yeni awo, oho gandja iimaliwa woshilongo shayeni ndele topewa iimaliwa yomoshilongo moka toyi.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo. Oya ndulukwa po nduno ya yoolokathana. Uuna to yi moshilongo shontumba owu na okugandja iimaliwa yoshilongo shaandjeni ngoye to pewa iimaliwa yomoshilongo shoka, molwashoka iimaliwa yoshilongo shontumba ihayi vulu okulonga moshilongo oshikwawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngashi iikulya oshowo iizalomwa. Oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yolokathana shi ikwa telela kiilongo yawo.

Kehe omuntu okwashitwa ena omagano ge, opena aantu mboka yena uunongo moonyala haya vulu okundulukapo oshinima shontumba. Ohaya vulu okuhonga iipundi miiti. Iipundi mbika ohayi kala tayi monika nawa, ohaya vulu wo nokuhonga iitafula. Uuna iinima mbino yeyi ninga oyindji ohaya vulu oku yilandithapo yamone iimaliwa.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya yi yaka lande iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu kala muna iinima oyindji, yo oyili melandulathano , lyo olya yela wo. Ohali e ta oompito dhiilonga. Uuna wa hala sha, oho kutha ashike shoka we endela ngoye to gandja oshimaliwa kwaangoka ta kwathele.

Otuna mo omahala ogendji gomainyanyudho, ano omahala gamwe ogo ma nwino mpoka hamu kala muna iipundi oshowo iitaafula. Momahala muka ohamu kala muna aantu taya kwathela, ano ohaga eta iilonga wo moshilongo.

Otuna omahala ogendji gomalandithilo, moka aantu haya adha iipumbiwa yawo. Momahala muka oto vulu oku adhamo iikulya noshowo iikunwa. Ohayeeta ompito yiilonga wo. Oho kutaha ashike shoka wahala ngweye togandja ishimaliwa kwaangoka takwathele.

Ombanga kayi shi ashike ehala moka aantu haya pungula iimaliwa yawo, Bank Windhoek oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi vulu okweetapo omathigathano ngaashi omuntu ta vulu okusindana ongodhi yoIphone 15 uuna wa kutha ombinga.

Ositola olyo egala lyomalandithilo mpoka aantu haya adha iipumbiwa yawo. Mehala muka ogamu kala muna iinima ya yoolokathana, ano uuna wa hala sha ohokutha ashike shoka wahala ngoye togadja oshimaliwa kwaangoka takwathele.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo, ngaashi iizalomwa noshowo iikulya. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi gayoolokathana, shi ikwatelela kiilongo yawo. Ano kehe oshimaliwa osha longwa sha yooloka koshimaliwa shoshilongo oshikwawo.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo, mehala moka ohamu kala mwa yela mo omuna iinima yili melandulathano. Ngele wa hala oshinima shontumba ohoshi kutha ashike ngoye to gandja iimaliwa kwangoka ta kwathele.

Oositola olyo ehala lyoma landithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa nayo, mehala muka ohamu kala muna iinima ya yoolokathana. Ohali eta wo ompito yiilonga. Uuna wahala sha oho kutha ashike shoka wa endela ngoye eto gandja oshimaliwa kwaangoka ta kwathele.

Otwa shitwa tuna uunongo wa yoolokathana. Opuna aantu yamwe yena uunkulungu moonyala ano ngele okweku ndulukile po oshinima oto hale wutye eshina. Opuna aantu yamwe mboka haya vuku oku honga iitaafula oshowo iipundi momiti wo dhi ilile.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu ha yayi yaka konge iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kalekwa lya yela no lina iinima yili melandulathano, oho kutha ashike shoka wa endela ngwe togandja oshimaliwa kwaa ngoka ta kwathele.

Kehe omuntu konyala payife okwahala okukala eli megumbo ewanawa ano egumbo ndjoka lyopashinanena .omagumbo ngano oga tungwa noondhopi mo omuna iitaafula iiwanawa to adha piitafula pwatulwa iimeno mo omuna woo ooRadio dho muzizimba.

Oombaanga kadhishi adhike ehala moka aantu haya pungula iimaliwa aawe, oto vulu okumona ko omawuwanawa ogendji. FNB oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi ulike iipindi ano taya ulike taya landitha oshinima shontumba.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya yi yaka lande iipumbiwa yawo, ehala ndika ohali kala lya yela nawa lyo olina iinima yili melandulathano ohali eta noompito dhiilonga.

Oombaanga kadhi shi ashike ehala mpoka aantu haya yi ya ka pungule iimaliwa yawo, aawo, ohatu vulu okumona ko omawuwanawa ogendji okupitila mudho. Standard Bank oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi tula po omathigathano moka omuntu ha vulu oku imonena ompito yokusindana iimaliwa koomuma nenge kehe shoka sha tulwa mesindano.

Otwa pewa uunongo wayoolokathana opena aantu yamwe yena uunongo moonyala mboka haavulu oku ndulukapo oshinima shontumba omuntu tavulu okuhonga oshipundi osho woo oshitaafula moshiti.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya niizalomwa. Yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya ndulukwa po ya yooloka koshilongo oshikwawo, ashike esimano limwe alike.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa nosho woo iikulya, oya ndulukwa po nduno pamalidhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo ano kehe oshilongo oshina iimalowa ya yooloka kiimaliwa yoshilongo oshikwawo.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya kalanda iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kalekwa lya yela lyo oli na iinima yi li melandulathano. Uuna wa hala sha oho shi kutha ashike ngoye eto gandja oshimaliwa kwaangoka ta kwathele.

Aantu ohaa longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo oshowo iikulya yamwe ohayeyi longitha okufuta oosikola dhawo oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana shibikwatelela kiilongo yawo.

Aantu oha ya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana giikwatelela kiilongo yawo ano kehe oshilongo oshi na iimaliwa ya longwa inayi fa iikwawo ashike ayihe oyi na esimano limwe.

Iimaliwa oya simana ku kehe omuntu omolwashoka aantu ohaye yi landitha okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya, oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo ano kehe oshimaliwa osha ndulukwapo sha yooloka kiimaliwa yoshilongo oshikwawo ashike ayihe oyi na esimano limwe.

Kehe gumwe okwa pewa omagano ge ngoka ga yooloka ku mukwawo, opena aantu yamwe aanongo moonyala, ano omuntu ha vulu okunduluka po sha. Ngaashi ta vulu okuhonga oshitafula, oshipundi, oshowo osikopa.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Kehe omuntu okwa shitwa nuunongo we mboka wa yooloka kuwa mu kwawo. Opuna aantu mboka yena uunongo moonyala ohaya vulu oku ndulu ka po oshinima shontumba. Ohayi imonene nduno oshimaliwa uuna ya eta po oshinima shontumba etayi shi landitha po.

Bank Windhoek oyo yimwe yomombaanga hono aantu haya fala yakapungulilwe iimaliwa yawo. Oyina nduno iitayi oyindji ngaashi moTsumeb, Outapi, Rundu, Opuwo, Grootfontein, Okahao, Okahandja, Capricorn, Oshakati-north oshowo Oshakati Santorini service.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Oya ndulukwa po nduno pomaludhi gayoolokathana yimwe oyili momafo yo yimwe oya ningwa miikukutu.

Otuna omahala gomalandidhilo ga yoolokathana, pomahala mpaka aantu ohaya yi yaka lande uushikependjewo omolwaashoka ohapu kala puna iinima ya yoolokathana. Ohaya eta wo oopinto dhiilonga. Oho kutha ashike shoka wa hala ngoye to gandja oshimaliwa kwaangoka ta kwathele.

Bank Windhoek okwa tula po omukalo omupu ngoka gwa gamena aantu wo kookakalyamupombo. Moka to vulu okutuma iimaliwa wuli megumbo ano inooya kombaanga kokwene. Omukalo nguka omuwanawa oshoka ogwa gamenwa.

Aantu ohaa longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa, yo yamwe oha yeyi longitha okufuta oosikola dhawo, oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo.

Omagumbo gopashinanena ohaga monikwa nawa, go ohaga tungwa noondhopi. Megumbo muka oto adha mo iinima iiwanawa ngaashi iitafula nosho wo iimeno, mo ohamu kala wo muna iiipundi osho wo oradio yo muzizimba.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa. Iimaliwa oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana, ano kehe oshilongo oshina iimaliwa mbyoka ya yooloka kiimaliwa yoshilongo oshikwawo. Ashike oyi na esimano limwe.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi, iikulya, iikutu. Oyandulukwa po nduno pomaludhi gayolokathana shiikwatelela kiilongo yawo. Ano omukulu gonale okwa tile, oshina omutse gomuntu, otashi vulu okukudhipagitha thiluthilu.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya osho wo iizalomwa. Oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo. Ano kehe oshilongo oshina iimaliwa ya yooloka kiimaliwa yoshilongo oshikwawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa, yo yamwe ohaye yi longitha oku futa oosikola dhawo. Oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Oombaanga kadhi shi ashike ehala moka aantu haya ka pungulila iimaliwa, aawoo! FNB oyo yimwe yoombaanga ndhoka hadhi ulike iipindi, ngaashi FNB ota landitha eshina lyo kuyoga ndyoka kwali li na oondola N$8799.00 ashike paife otali adhika ashike koondola N$7999.00.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya yi yaka lande iipumbiwa yawo, mehala muka ohamu adhika iinima oyindji, ohali kalekwa nduno lyayela. Uuna wahala sha oho gandja nduno oshimaliwa kwangoka eli mo ta kwathele.

Oombanga kadhishi ashike ehala mpoka aantu haya pungulile iisimpo yawo ohatu vulu oku monako omawu wananwa ogendji okupitila muyo. Bank windhoek oyo yimwe yomombanga ndjoka hayi eta po omathigathano moka omuntu gontumba ha vulu oku isindanena iimaliwa koomuma dhontumba.

Oositola olyo ehala moka aantu hayayi yakalande iipumbiwa yayo. Ehala ndika ohali kala lyayela nawa lyo olina iinima yili melandulathano. Ohokutha shoka wahala ngoye togandja oshimaliwa kwaangoka eli mo takwathele.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo iikulya osho woo iizalomwa. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi gayoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo, ano kehe oshilongo oshina iimaliwa mbyoka ya ndulukwa po yayooloka kiimaliwa yoshilongo oshikwawo.

Oombaanga kadhi shi ashike ehala moka aantu haya yi ya ka pungule iimaliwa yawo, aawe, oto vulu okumona ko omawuwanawa ogendji. FNB oyo yimwe yomoombaanga ndjoka hayi ulike mo iipindi, ngaashi naanaa eshina lya li li na N$ 1 809, mopaife otali monika ashike kooN$ 1 699.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowoo iikutu. Yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwapo pomaludhi gayoolokathana , yiikwatelela kiilongo yawo.

Oombanga kadhi ashike omahala go kupungulila, aawo, oto vulu okumona ko omawuwanawa ogendji. FNB oyo yimwe yo mombanga dhoka hadhi landitha omashina gayoloka kathana.

Otwashitwa tu na uunongo wayoolokathana. Opena aantu yamwe yasitwa ye na uunongo meenyala ano mboka ta ya vulu okundulukapo oshinima. Omuntu ota vulu okuhonga oshipundi moshiti shoka esiningapo naana nawa tashi monikwa lela nawa.

Aantu ohaa longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo, ngaashi iizalomwa osho woo iikulya. Oya ndulukwa po nduno komaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu oha ya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo, ngaashi iipalutha niizalomwa. Yamwe oha ye yilongitha okufuta osikola dhawo. Omukulu gwonale okwa tile, oshina omutse gwomontu.

Otuna omahala ga yoolokathana gomalandithilo ano opena omahala ngoka haga landitha iikulya, gamwe ohaga landitha iikutu go gamwe ohaga landitha ashike omalovu. Oshi ikwatelela ashike kutya ngoye otoyi pehala lyinipo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iikulya osho wo iizalomwa. oya nduluKwapo nduno pa maludhi ga yooloka thana, sha ikwa telela kiilongo yawo.

Otwashitwa tuna omagano ga yoolokathana opena aantu yamwe ya shitwa yena uunongo moonyala ano taya vulu okundulukapo oshinima, tavulu okuhonga nande oshitafula oshowo oshipundi moshiti shika ohashi etele omuntu ngoka ta hongo oshiima shontumba iimaliwa.

Ohatu longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yetu ngaashi iizalomwa osho woo iipalutha oyandulukwapo pamaludhi gayoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo, ano uuna toyi moshilongo shontumba oho gandja iimaliwa yoshilongo sheni ngwee to pewa iimaliwa yokoshilongo shamo omolwaasho iimaliwa yomoshilongo shontumba itayi vulu okulonga moshilongo oshikwawo.

Opuna aantu yamwe aanongo mboka haya vulu okundulukapo oshinima shontumba. Ota vulu okuhonga nande oshitaafula moshiti, oshowoo oomweelo niipundi. Aantu mbaka ohaya vulu okwiimonena iimaliwa omolwaashoka uuna yeetapo iinima yawo, ohaya vulu okuyilanditha po.

Ombaanga kadhishi ashike ehala lyoku pungulila Iimaliwa, aawo otovulu okumonako omauwanawa ogendji. Nedbank oyo yimwe yo moombaanga ndhoka hadhi etapo omathigathano ngoka aantu haya kutha ombinga, okuteleka uupana ndele taya isindanene iimaliwa koomuma.

Ombaanga kadhishi ashike ehala lyokupungulila iimaliwa, aawe otatu vulu okumona ko omauwanawa ogendji. Standard Bank oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi tula po omathigathano gontumba, ano moka omusindani omunelago havulu okwiisindanena oshimaliwa koomuma.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho woo iikulya. Iimaliwa oya ndulukwapo nduno pomaludhi gayoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo. Ano kehe oshilongo oshina iimaliwa mbyoka ya yooloka kiimaliwa yoshilongo oshikwawo.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya kalanda iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu kala muna iinima yayoolokathana , ano ngele wahala sha ohoshi kutha ashike, eto gandja oshimaliwa kwaangoka takwathele.

Ondunda yokulala oyo ondunda ndjoka hayi kala yaningwa nawa moka to vulu oku adha mo osikopa moka hotula iikutu oshowo uulekitho hoka tovulu okutula ko iikutu yoye . Ohapu kala woo puna okataafula mpoka hapu kala puna iikwatelwa yoye ngaashi uukopi oshowo omakopi nande uuyaha.

Otwa pewa omawunongo gayooloka thana opena aantu mboka yena uunongo moonyala ano haavulu okundulukapo oshinima shontumba. Otavulu okundulukapo nande oshipundi okuzilila moshipilangi nenge tavulu okushi honga.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu ha yayi ya ka lande iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu kala mwa yela nawa mo omuna iinima oyindji ya tulwa melandulathano, oho kutha ashike shoka wa endele ngoye to gandja oshimaliwa ku ngoka ta kwathele.

Aantu ohaalanditha iinima yayolokathana, yamwe ohaahongo iitafula, yo yamwe taaningi oombete ngele yalanditha ohaavulu okumona iimaliwa ndjoka haye keyilongotha okulanda oompumbwe dhawo dhakehe siku.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo, ngaashi iikulya, oshowo iizalomwa. Yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Omukulu gonale okwa tile oshina omutse gomuntu.

Ositola odjo ehala lyomalandithilo moka aantu haya kalanda iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kala lyayela lyo olina iinima yili melandulathano, omuntu oho kutha ashike shoka wendela ngwe eto gandja oshimaliwa kwangoka eli mo ta kwathele.

Aantu ohaayi moositola opo yakalande iipumbiwa yawo, moositola ohamu adhika iinima oyindji yayolokathana mo omuna aakwatheli mboka haalongomo ano oositola ohadhi gandja oompito dhiilonga.

Aantu oya shitwa yena uunongo wa yoolokathana, opuna aantu yamwe mboka ya shitwa yena uunongo moonyala, ta vulu oku ndulukapo oshinima. Aantu mbaka ohaya vulu okuhonga iitafula oshowo iipundi momiti dhontumba.

Aantu ihaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya osho woo iizalomwa. Oya ndulukwapo nduno pomaludhi gaali yomwe oya ningwa momafo yimwe oya ningwa moondola yo ishewe oya ndulukwapo yayoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Kehe omuntu okwashitwa ena uunongo we wayooloka kumukwawo. Opena aantu yamwe yashitwa yena uunongo meenyala, ano aantu mboka haavulu okundulukapo oshinima tavulu okuhonga nande oshitaafula moshiti

Oositola olyo ehala lyoma landithilo moka aantu ha yayi yaka lande iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kala lya yela, lyo ohali eta woo oompito dhiilonga, uuna wuna shoka wahala oho kutha ashike shoka wahala, ngoye to gandja iimaliwa ku ngoka ta kwathele.

Ositola oyo ehala lyomalandithilo, moka aantu haya yi yaka lande iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohali kala nduno lya yela , lyo oli na iinima yi li melandulathano. Uuna wa pumbwa sha, oho kutha ashike shoka wa endela, ngoye to gandja oshimaliwa ku ngoka eli mo ta kwathele.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iipalutha. Iimaliwa oya ndulukwa po momaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo, ano uuna toyi moshilongo shontumba oho gandja iimaliwa yoshilongo shaandjeni ndele topewa iimaliwa yokoshilongo shoka omolwashoka iimaliwa yoshilongo shontumba itayi vulu oku longa moshilongo oshikwawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa mokulanda iipumbiwa yawo oya ndulukwapo nduno pomaludhi gayoolokathana uuna toyi moshilongo shontumba oho gandja iimaaliwa yoshilongo sheni omolwaashoka iimaliwa yoshilongo shontumba itayi vulu okulonga moshilongo oshikwawo ngoye topewa nduno iimaliwa yomoshilongo shoka mboka tokala tolongitha.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yooloka shi ikwatelela kiilongo yawo, ano kehe oshilongo oshi na iimaliwa mbyoka ya ndulukwa po inayi fa yoshilongo oshikwawo.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo ngoka aantu haya ka konga iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu kala muna iinima ya yoolokathana ohaya eta woo ompito yiilonga, uuna wa hala sha oho kutha ashike shoka wa hala ngoye to gandja oshimaliwa kwaangoka ta kwathele.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya yi ya kakonge iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu adhika kehe shoka omuntu a hala okutya iikutu, iikulya nenge oondhato uuna wa hala oshinima shontumba oho shikutha ashike togandja oshimaliwa kwaangoka eli takwathele mositola opo wu vule kuza mo naashoka kwali wa endela.

Oombanga kadhishi ashike ehala poka aantu haya vulu oku pungula iimaliwa yawo, awo oha tuvulu okumona oma wuwanawa ongendji oku pitila muyo, FNB oyo yimwe yo membaanga dhoka hadhitula po omadhigathano moka omuntu havulu okwimonena ompito yo kusindana iimaliwa nande okemuma nande ongodhi, oshikwatelela ashike kutya mesindano ota musindanwa shike.

Ositola olyo ehala moka aantu ha yayi yakalande iipumbiwa yawo , ehala ndika ohali Kala nduno lyakalekwa lyayela nawa lyo olina iinima mbyoka yili melandulathano, una wahala oshinima shontumba oho kutha ashike shoka wahala ngweye toyi peshina poka twadha omukwathi ohongandja nduno oshimaliwa opo wuwape wuzemo nashoka kwali wendela.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo iizalomwa niikulya. Oya ndulukwapo pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo omukulu gonale inapuka sho ati oshina omutse gomuntu.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho woo iikulya. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana shi ikwa telela kiilongo yawo. Ano kehe oshilongo oshina iimaliwa ya yooloka kiimaliwa yoshilongo oshikwawo, ashike esimano limwe alike.

FNB ota kunkilile aayakulwa ye ayehe uuna wuna omapulo nenge wa limbililwa kusha inomanapo we ethimbo lyoye wende wuye kiitayi yawo oto vulu okukala weya shangela komalungula opo wu thikithe omapulo goye.

Kehe gumwe okwapewa uunongo we mboka inawufa wamukwawo. Opuna aantu yamwe aanongo moonyala, ano haya vulu okundulukapo sha. Ohaya vulu nduno okuhonga iitaafula miiti . Iitaafula mbika ohayi kala yakola nawa, na uuna yalokwa komvula ihayi yonuka nuupu.

Bank Windhoek oha kunkilie aantu, uuna wuna oombanga yoye itayi longo nawa nenge wuna nga oshinima tashiku limbilike, tashi zi koombanga yawo, ohaya kala yena oonomola hoka to vulu oku gandja uudhigu woye.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya osho wo iizalomwa. Yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowoo iizalomwa, oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana shi kwatelela kiilongo yawo.

Opu na aantu yamwe ya shitwa ye na uunongo moonyala, ano haya vulu okunduluka po oshinima shontumba. Opu na wo aantu mboka haya vulu okuhonga iipundi, osho wo iitaafula miiti. Ngele ya hongo iilongomwa yawo oyindji, ohaya vulu okuyi landitha, e taya imonene iimaliwa.

Nedbank otaya pandula nokuhalela omupelesidente gotango gomukulukadhi moshilongo shetu moNamibia, ndohotola Netumbo Nandi-Ndaitwah omahalelo omawanawa.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo, ngaashi iikulya, oshowo iizalomwa. Ohayi ndulukwapo nduno pamaludhi gayoolokathana, shi ikwatelela kiilongo yawo. Ano kehe oshilongo oshina oshimaliwa shoka inaashi longwa shafa oshilongo oshikwawo.

Opena aantu yamwe aanongo moonyala nohaya vulu okundulukapo sha. Aantu yamwe ohaya vulu okuhonga uusikopa oshowo oombete miiti. Iinima mbika ohayi kala ya kola nawa nande oya lokwa komvula ihayi yonuka nuupu.

Ombaanga kayishi ashike ahala moka aantu haya kapungula iimaliwa yawo ,aawe otovulu oku monako omawuwanawa ogendji. FNB oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi ulikemo iipindi noku landitha omashina ngoka gokuyoga.

Kehe omuntu okwa shitwa ena omagano ge gayoloka kuga yakwawo. Ano opena aantu mboka yena uunkulungu moonyala, mboka ta vulu oku etapo oshinima shontumba. Ngaashi ta vulu oku honga oshipundi moshiti shontumba, ndele oshipundi shika ohashi kala lela sha ningwa nawa sho osha kola.

FNB okweeta po omukalo gumwe omupe omwaanawa, go otagu keelele aantu oyendji okuninga iihakanwa yookalyamupombo omolwaashoka oto vulu okupungula iimaliwa yoye nande nditye to vulu okutuma iimaliwa yoye okupitila ashike komalungula.

Oombaanga kadhishi ashike ehala moka aantu haaka pungulila iimaliwa aawo! Oha tu vulu oku monako omauwanawa ogendji, Nedbank oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi landitha ooradio dhopamuzizimbe. Ano ngashi oradio yopamuzizimbe oyina ashike omayovi omulongo ndjoka hayiithanwa oHisense.